salo bin galisi nyɛla bin bɛ salima gbibu shee tingbani maa nyɛla bayaɣari ko biɛɣu nyɛla din bɛ nimaani salo maa puuni yino yɛla liiga piɛlli ka so jinjɛm piɛlli ka nyaɣa baaji sabinli

Sarati nyɛla din niŋ palli nangbani yaɣali lora ayi n kpɛ tabi ni ka saɣam pam salo nyɛla bin ʒɛya n yuundi sarati maa tihi nyɛla din ʒɛ bi nyaanga

Gbampiɛla mini Gbansabili nyɛla ban be loori puuni wɔbigu nyɛla ŋun chana mɔ' kuma mini mɔ' maha bela nimaani

salo nyɛla ban bɛ tuma shee bi shab yɛla liiga din niŋ leemu kom ka pili zipili dozim ka bi shan yɛ liiga nuɣso din di shim pam tankpaɣu nyɛla din do nimaani loori shɛli din nyɛ naba cheeni ka mali nugoŋ biɛla nimaani

bihi ban nyɛ paɣaba ni dabba n diɛmda tanti nyɛla din ti n za bɛ nyaanga tanti maa nahingbaŋ nyɛla zaɣ' sabinlli ni zaɣ' ʒee nti pahi zaɣ' nuɣiso din bi di shim kuɣisi din niŋ zaɣ' nuɣiso be ni maa ni

nachimbi ayi nyɛla bin ʒɛ Loori gbuni ka loori maa nyɛ tuma loori din gbiri tingbani loori maa kama nyɛla zaɣ ʒiɛ ka nachimbi maa yɛ neen shɛŋa din nyɛ leemu kom ka pili zipili ʒiɛhi

paɣasaribili mini nachimbili n bɛ duu puuni paɣasaribili maa nyɛla Gbanpiɛlli o yɛla liiga nuɣso din di shim nachimbili maa yɛla liiga ʒiɛ ka kpa ninkpara o ʒila kuɣu zuɣu

salo n laɣam bɛ duu puuni bi shab gbubila kuɣusi bi nuuni ka shab gbubi Anfooni mashini bi nuuni tuuta biɛla duu maa ni tingbani maa nyɛla zaɣ vakaɣali shab yɛla liiga piɛla

Nachimbili n fɛbi n ʒɛya kolba nim nyɛla din bɛ di surugu puuni n ʒɛ o luɣuli zuɣu nachimbili maa gbubila baaji o nuuni ka piri namda ʒiɛ

salo n-laɣim ʒɛ bɛ yiŋa sambani ni bɛ yiŋa maa sambani maa ni dakanda dola ni maa ni gaɣ'ŋ́maa ʒɛmi ka gbambihi tamya taha gba nyɛla din doyaEdit (Resolution)

moɣani binkobiri nyɛla bin bɛ kom nyubu shee woligu bɛ nimaani ka Gbanpiɛla ayi ʒi loori zuɣu loori maa kama nyɛla zaɣ vakaɣali tihi biɛla nimaani

Namda nim nyɛla din laɣam bɛ gbunni namda maa puuni kama nyɛla zaɣ tankpaɣu katawiya nyɛla din bɛ namda nim maa nyaanga ka nyɛ zaɣ dozim tana nyɛla din bɛ nimaani ka di ŋmahanli gabi gabi

Salo nyɛla bin bɛ tuma shee bi zaa nyɛla gbansabila bi nyɛla bin gbiri salima mashini din vori kom bɛ nimaani kpalaŋ nyɛla din su tankpaɣu ʒɛ nimaani salo maa puuni shab yɛla liiga dozim

karimba mini o shikuru karimbihi n-laɣim be shikuru duu puuni bihi maa mini karimba maa zaa nyɛla gban'sabila karimduu maa dukpuligina nyɛla bɛ ni zaŋ dari ni tandɔri me shɛli

loori nim nyɛla din bɛ palli zuɣu salo nyɛla bin tam zuɣusaa n yuundi loori nim maa palli maa zuɣu lai boomi soŋ ka di kama nyɛ zaɣ dozim ni zaɣ sabinli

Paɣa biɛla duu ka nyɛ ŋun gbubi kapu o nuuni duu maa dikpuna ŋmahanli nyɛla zaɣ piɛlli teebuli nyɛla din ʒɛ paɣa maa nyaanga ka o ʒi di zuɣu fulaawaasi nyɛla din tamya ka kotulim kopu gba tam pahi

Paɣa n nyɛ ŋun ʒi kuɣu zuɣu kuɣu bili n nyɛli teebuli ʒɛla o tooni chɛrigi nyɛla din paya suu pami ka tahapoŋ paya kurifooti ni sala n ʒɛya ka duɣu tam kurifooti maa zuɣu

Bidib bili n teei do tiŋ n diɛmda baskɛt ʒɛla bidib bili maa nyaanga bidib bili maa diɛmdila ziliji ka di kama nyɛ zaɣ ʒiɛ zaɣ nuɣso ni zaɣ piɛlli

Paɣaba nyɛla bin bɛ daa dibu shee bi koharila binwola binwola maa nyɛla din zooi pam a yuli kamani kodu Alaafee leemu wotamilo di zaa nyɛla din biɛni